tang kene koy a jega xa gar ba mene a leyee kaa bung kaa bugo fi meen ñeti caabi li lay aane i njega koy ñeti caabi meen te leye xayna expliquer a in bo i and ñeti caabi naanga ndiiki koy neede leyna ka leye ñeti caabi fo oxe mbiya presque c' est la meme chose mais ka jeg guta tir o ndik bguta tir ne ten refu xar ten refu kaa leye wiin fanweer bala groupement ca veut dire wiin fanweer bala book fukki wiin fukki nit a juroom xarɓaxay fo wiin mbetuk ndiiki o xota president tresorier secretaire ndiiki nu mbanda cahier ndiiki nu leya ngaye nu moofit nu moof en cercle wid comme nene o wid o rond i moofa nga neene president tena eeta moof secraitaire a moof tresorier moof nene wiin we ngotit ka te moof a moof a mbada 30 personne ndiiki koy o leya nga numero "un ca veut dire ten refu re meen leya president de ref kiro meen xooya gon no kiin fo gon no kiin ko xotan un deux baya a te fadna no nombre de personne ke njegoona wiin xarɓaxay wiin fanweer o wala fukki nit ak juroom o wo andu ndaa o leya ngaye numero un president ten ref oxa xoyeena ndiiki president a mat a cooxit xalisum te tampo ne el o xaaga tam kan ndeet kaa refeeye obligatoire kene o teg kaa gan ndet ka rek mbaxtan bo d' accord kene i mbi kaayo nu mbaxtaan ten bo d' accord ndiiki a leya ngaye tresorier tresorier tena teg kaa ley kiime gon diw de gon ne a taan maaga xa chiffre axe dena eet ko leyel un deux trois quatre a leya ngaye un ten refu president a ref deux a ref secretaire ten refu tresorier a leye te ref oxe ref na tookum ne wiin we moofit na nene bo o cercle ole fag o xaaga daal a gara ,mene tang kene a wida a le ten naaga ñuti caabi naaga mbugu i laamtan koy ndawnir na ne de ndawnita rek naaga raw nitel waana mbita mbi it naaga fi tel ndaa daal position ne wiin we moof ta o xaaga moom a leye changement maaga par rapport ne i moof ta ngara moof micoor mene moof mene i mbaage teen koy oxa aduna ad weer na to ka i ngooya koy maana koy a leya ye tamit maaga axin